Takkaayu long loŋg yu sew yuy tegee ci malaan mu weex long loŋg yooye moo nga am ay per yu weex cha biiram benn bu nekk moo nga am benn per cha digga ba la sa des weñch la moo nga am chat bu sew lu nyui rof fee ci noppu bi.

Ab xamekaay bu am guy gu doom yadalangee ab jant bu fenk nga taxaw ca gannaaw ga ca pegg ba ab mbindam na saraan moham culur boo bulo moo nga fax mbindama nga toll cë juo 4en.

Janxa bu gatt xees taaru loo taxaw sol ab tay base bu ñul ak sipu bu ñul ca wegga ay toog nunu farangale.

Jigéen ju toog joxe ganaaw leetu ay mbaram yu sew boole ko yu mbaram yu rëy dajale ko ci digg bopp bi moccale ko ay raw laxas ko tuuj ko ci kaw.

Mbedd mu ñaari waruwaay toppante ñaari góuru taxaw ca pegg ba kenn ca ñom mo nga sol mbuusu doom taar ak tube ju kong yore ab waruwaay kaneen ka mo nga sëgg sol ab mbaxana moo ñuul mbug mo ham lne line ak tube yu ñuu.

Ñaari waxa'mbani yu taxaw ci ñax mu naat sol ay mbubu yu wèèx yu am ay rëdd rëdd yu xonxu mu am ab bindam nasaraan ci digiba ca mbaga am mu am ab bula ñoo ngo sol ay tubay yu xonxu am rëdd bu wèèx te jeexatal ba.

Ñaari jànqa yu ànd di dem kenn ka mo nga oddo malaan bu am nete ak ay put put moo nga yor bool bokk ko ci benn loxoon keneen ka mo nga sol tubey bu xam lu bula ak loweex mbubb sa mo ngu gudd ba ci concoom bu am doom taal làkkoo ab kaala.

Pot weñ bu am ab këyit buñ taf ca kaw këyit googañum ci bind ab mbindam nasaraan buy firndee lu nekk ca biir pot weñ bi ca kaw këyit ka amna ab nit yu nekk ci bir gaal di xuus ci bir géej amna ñett garab yu nekk ca wet ga.

Ab lëggéyukaayi loxo biñ samp ci suuf si tooy lëggéyu kaay bi nekk na loo xamante ni dana la dimbala ci sa gaadin ak ci yeneen lëggéyu tool bur jàllar bi suuf si soofa defee ab njëmbat.

Ab neek bu nekk ci peggu tefisu géej neek ba nga tekk lante mu dendook ñetti garab yu wow yoo gudd ñetti garab yooye ñaar yanga feeto ca benn borba benn ba nekk ca beneen wetk ñoo ngi samp ay bante yu wëreleko.

ab njëmbat mu nekk ci biir caas bu weex dendoo ak setu bu xam lu weex ñu wëralee ko ko ab sondal mo ngi taal ca pegg ba ni dugal ko ci biir bowl.

Ab koppu bu weex ñu deppee ko kubergu weex taf ci kaw koppu ba ab kayt ñum bind fa mbindam na saraan muy firndee lu nekk ca biir kopp boobu ak nuñ koy jëfandeko ca kayït googa am na ab rëdd bu nette bu fa nekk am bind bu nekk ci biiram amna ab bindi bu dijji bu weex bu fa ne ak bindi bu ñyuul.

Bale buñ dafare sebi xarang xarang buye tëdee se suuf nu take ci ab sagaru wakse bu ham bulo ak sokolaa mugu deendoog ab muss bu defut dara de takkee ca wetga.

Ab lëggayukaay tool buñu taxawal moo nga xonku ham ay pono yu ñu cà kaw ga ñum fa teg ab kees gu weex gi lëggayukaay nekk na loo xamante ni dana dimbala nit ci buy ji.

Ñaari lamp yu nete, yu ajee ca kaw. Mu am toogu yu ñu rangale, yenn ci toogu yooye ño ngo wert. Yeneen yañonge ñingi nexam sëb. Ñu teg ay guttu ci kaw taabuli, xaj ci kaw ay refetal.

Lekk yi ñu mbuuse rangale ko ci ab tegu kaay am ay gutt yu nekk ci gannaawam yooyu blekk amna yu am bula ak weex yeneen ya am ñun ak ay bindu nesaraan luy wone turu lu nekk ca biir mbuus mooma.

Takaay yu weñ mu am ay pèr yu honku cha biiram. Për yu honku yooye dafa dijj mu am per yu weeh yung dugalante ci digante. Yi takkaay nekkna loo hamantene ni dafay yokku taaru jigeen te ñeneen ñu ñu ci danteen doole pur mëna am kom-kom.

ab kepp buy tegee ci kaw taabul kepp bang ñuu am ay bëñ ca kaw li nekk na loo xamante ne jigeen ni dënko jënd dako takkee seen karawi bur yokk seenu taaru sanse.

Ab kees guy tegee ci kaw taabul lu feyte kaw ci kees ga dafa werte mu am lu weex ci suuf cha kote bu weex ba moo nga am ay tup tup yu wert yu ca nekk yu sew mu am ab bindab nasaraan bu nekk ci suuf mu am ab 1emeer buñ binda cha rukku ba.

Ab keytu xibaar bu am ab bula cakaw mu am bind yu ñu am na ñett takk der yu taxaw cakaw am luñuy tapp ca ku nekk ca digg ba mbaggamm te suufam am na ab rëdd bu kong bu fa nekk am ay bind yu weex am na ab góor bu nekk ci suuf sol mu bula teg ca mbub moo doom taar.

Ab waruwaay bu nekk ci kaw yoon di dem ñaaru waruwaaye dafa nete mu am ay pono yu bari ak ñaari lamp ci pegge be neen waruwaay wa ca wetga dafa am doom taal am ab rëdd bu bula ab rëdd bu xonk caronam mu xam ab weñ gu am xonko ak royax ca suuf digante ponaye.

Aye tut tanke yu góor yuy jànge wàllum diine nyene che ñoom ñu bare ño nga yore séeni jàngookaay yun binde arxuran jàngookaay banga weex mu am ay binde yu nuul amna ku che sol mubu bu doom taal segge.

Ab góor bu nekk ci digante ñaaru waruwaay yu taxaw ci ap yoon moo ngo sol mbubbu suñee xam sëp mu dendo ak buntu kër gubbu la xam ab góor bu toog ca buntu palaas mu sol ab mbuk mu nete làkkoo ab baag bu ñyuul.

Ab bool bu werta buñu yekk ab togg, buñu togg bamu ñoor, togg ba nga xonxu am ab jën yu joor ća kaw.

Ab toog buñuu buñu tekg ci ab néegu daralekaay gan toogu ba nga am ab njeginaay bu sokolaa mu xam ñaari rëdd yu ko xaaj ci diggi bi am yeneen ñaar yu ko dagg moo ngi xam ab rido buñ firi cagganaaw rido bu weex am ay xoob yu sokala.

Ñetti doomu njëm bot yuñu rangale tekk mu deen doom yooyo moo nga am ay rëdd rëdd dafa sokolaa ci kaw mu am ay karaw ije nekk yi dom nekk nayo xamalte nit nñi den kay baxal aay di ko lekk.

Ab palasu chosaan bu yagga bu mag ñu njekke ni daanu jëfandeko mu nga am ab garabi guy gu waw bu nekk ca pegg ba am ab neeg bu daanu ak weñbu xommaat bu nekk bu taxaw ci pegg ba am ab pax.

Ab group bu jànha yu tahaw ci senn bërëru jàngeekaay yu ham-ham ñoo ngi sol ab robbu yu bulo ak ab mbubu bu weeh jiital ko ci biir. Amna ab góor bu tahaw chi ganaaw sol mbubu sokolaa di reytaan.

Ab góor bu nekk ci palaasu liggéeyu kaay moo nga sol ab mbut mu nete mu am ay rëdd bu néeg ca ganam mum sol ab mbaxana mu weex ak rëddi kaay budi ko rëddi cë suuf sa.

Neek guñu denc ay bagafik ci saan, ak culture, mu nga am luñu aj ca pegg ba, mu sange komalaarnu tonk mu am ay pettow ce bëtya, ak te gi boore gémeñb, mu am ñaari béjjën co kana mu nga am luñu aj def mbindëm nasran.

Ay tuuk tank yu bari nekk ci bennu neegu sàkku kaayu xamkam bunasaraan ñoom ñepp ñoo sol ab bu busu bu la am na ñaari weñ yu taxaw jogee ci kaw ci palanteer yu wàcc ci suuf am na benn bu jegee ci wàllu ndëy joor xaajku ci diggu bi dempi wàllu chàmmoon.

Mës ab mësin u lëggayukaay bu magg nekk ci palaasu leggeyukaay bi mësi nekk na loo xamandani dafay te bu suuf di ko sott ci waruwaay bur jàppandalga ay sel liggéey am na ay waruwaay yu ñatt yu toppante ja pegg ba.

Ab mësinu bayekaay bu nekka ci torl bi mësiin mu ngi jàllar bi suuf si mësin ba ngi am lu neteh ak ñyaari weñch yu ñyawut ci pegg bi mësini nekk na loo xamanteni dina dimbale baa doolay si seen mbay mi.

ñett tutank ak benn waxambaane tutank yaño nga sol ay dàll waaye benn bu sol bu busu nuul xam ab kool bu weex ak rëdd bu xongo ca dokk ba tanki neen la def ñoo nga jox ganaaw ab gara bu màngo bu xob ye wert xam ay doom yiy lang.

Tamaaté njamb buñu sotti ci ab kopp bu weex moo nga xam ab tamaaté doom. Yi ñu teg ca pegg ba ak benn buñu xara. Amna ab kudd buñu dugal ca biir tamaaté ba tibb ko bam fees xawkoy ekat wet ko ci keme ju boll.

Ay waxam mbaane yu nekk di jongante ci wàllum kupe kenn camo mo nga sol ab mbubu bu ong ak tube ju bu la mu xam ab rëdd bu xong ca pegg bi keneen ka mu nga sol mbub su weex ak tubee ju weex am lu werta ca pooja.

Ab jigéen bu nekk ci peggu géej gi di hood paañ moo nga teg ab paan bu doom taal sol mbugg su bula su nyuul ak malaan bu def ay kulooru moo nga tagk boppa dendoo ak ay garab yu naat bari ay ren.

Gut weer guñu tee ci loxo, yu kubeeree ko ndëpp lu doom taal, ñoo nga taf ab këy gu weex ca kaw gut googa, moo nga am ay bindum nasraan ca kawam, bindu yooye moo ngay firndeel lu nekk ca biir guttu ga, ak miñ koy jëfandekoo.

Ab waxambaane buñu chenne ci doxxam mu taxaw di xool jaax la lool karagu ñyul cook lii ngi firndeel tuñu mag ñu njekke yi nuñ daan dundeey ak ñu daan jogee ca yeneen réew ya di ñool fii te cu ñu dëkki.

Ñenti tóógu yu mak yu ñu taxawal ci néegu dalali kay gan tóógu ya nga sokola am ay xop ak ay rëdd yu xawa wèèx mu nga am ab tabul bu sokala ca diggi ba.

Ab liggéeyukaayu loxo buñu tëral lii nekk na loo xamante ni. Dina jàppandal nit ci leggéey yoo mbalal ko ko denkey jëfa dëkoo soo bëgkee we. Wala weekki dara moo nga am ab konte bu nekk ca biir.Ca kaw mu nga am 25 soo ko jàlarbe sësuu mu nga am 253.

Ab mbootay jigeen gien nekk ci mbedd mi di ñaxtu ñenn ca ñoom ñoo nga def làkkoo ay kaala kenn ca digg ba mu nga tiyee ab tab la sol ab mbubbu bu corange ni bind ca mbindum nasaraan ca donn ba.

Ab mbedd mu jant bi di soo am ay waruwaayuy demnmaka digg am na ay Palaas yu nekk ci pegg bi ak ay kër yi toppante am ay garab yu naat yu nekk ca biir jànt ba di dugg sa buntu palaasia am na ay lamp lirataar.

Ab këytu yeene kaay bu am gñet ñenti góor ci kaw, ko ca nitteelba moo nga sol ab mbaaxana mu xawa net, ce suuf mu nga am ab rëdd bu ne xonxo naml ay bind yu weex, cë suufa mu nga am ab góor gu fa nekk di wax, sol ab mbug ,mbu bula yi xool ci suuf.

Ab mbedd mu am ay warwaayu taxaw, dendoo ak ab nég bu weex, def ci ay bunt yu bula, ak ab xammekaay ca kaw, xam ab ñey bunu def mu bula def ca peggam, maloon nete, nga xam ab bind bu weex ca peggam, bind ba nga nekk 9 bind.

Ay jigéen yu sukk ci sen oom ñeneen ña toog ci seenu toogu sëgg di jaamu nekk ca palaasu jaamokaay ñenn ca ñoom ñoo nga takk ay mësoor yu weex sool ay mbubuy weex ñenn ñu sol ay robu yu guda ñoo nga dendoog ak ay toogu yu sokola ak bula.

Ay mbuus yi lekk yu bari unjoor ci ab paras, mbuus yang am nete ak orange, mu am ab bindab nasaraan bu nekk ca kaw, mu am ab konte bu nekk fanwer ak jróom ment, lii nekk na loo xamantani niti denkey dem di ko jaaye ka jànd, nine nidi ko jëfandeko.

Mas sinu lëgg yukaay bunu taal tek ci naari loxo di ko bës cax masin booba mi ngay wane ay bindu nasaraan ak ab néek bu nekk ca biir.

Ay waxambaané yu rang jël seen loxo tek ci sen booppu di dox ci wàllum cupe ñoo nga tiim ay koppu yu am nete ak orance.

Ab kopp bu weex bu am kubeer bu ab lox tie. Di kowane cakaw kopp ba mo nga am ab nag bu tak long loŋ am ay bij joni weex bu fane direetaan.Ca pegg ba mu nga xam ay bind yu xong yu rangala. Ci wàllum nasaraan ak wàllum arab.

Ab waxambaane buy dox ci wàllum pupe, moo nga taxaw am karaw, jël ñaari loxoom boolante men nikuy tàcc, waxa mbaane wanbu njool te nu sol ab mbugg bu xonko, am ay rëddu ñuo joge ci kawwàcc, bu am ab bindëb nasaraan bu nekk ca digg ba.

Ab neek buñ kuma se tabax te egga gull. Moo nga am ay bereb ca biir néeg ba yuñu rangale, ca buntu ba am na ab kees bu nette buy tegee ci suuf buntu bi. Moo nga am ay pax yu nekk ci peggi neek bii.

Ab mbuus bu def lekk buñi tëj moo nga konk ham ab bindi yu ñuul yu nette ak yu weex yu nekki ci kawam ñoo nga jël ab nataalu lekk bu nekk ci biir mbuos ma def ko ci kaw mbuus be bind masaraan yooye moo ngi wax turu lekk ba ak lan la.

ñaari jigéen yi ñu etti xoos ko imale ko bamura rafet kenn kanga enu ab ndaa tie ko benn loxo wàcca benn ba keneen kanga bokk ab ndaa ca benn loxom ba ñoo nga takk ab takkaay seen dokk ba ak ay lon lon.

Benn peeru dallu xale buy tekk dall yang tilim moo nga am ay bindiy weex ci biir dallu ba ak xonk yuñu def ci kaw moo nga am buum yiñ koy takkee ak ab weñ buñuy roof benn boor.

Ay guttu ak ay pot yu def bagaasu jigeen yumuy jëfandikoo pur yokku taaraayu kanamoon ak yaramo di nekk na loo xamant ni ñu bare deen koy jëfandikoo pur di ut koom koom wala di yokk seenu taaraayu yaram ci buñu san see.

Ab lëggayukaay bu mag bu taxaw ca suuf, mu am ñaari weñ yu nete yu joge ju suuf, jàdd tiim ko, nen niluy sotteeku, ca pegg ba moo nga am ñaari barigo yu bula yuy tore, mu am ab mbal kamuy dëppee bu bula, bu mag caganeen wetga.

Ab paasu jaayekaay lekk ak naan cha kaw taabul ba amna ab kaas bu fa nekk bu def kafe ak suukër du nekk ca boonna boonu am na ab jigee di taxaw joxe gannaaw am na ab kont bu nekk ci kaw taabul bi nekk ñyaari kontu.

Ab kees gu weex am ñentu koñ ñu def ab bula ci kaw ak ci suuf ca biir bula yañoo ngi am ay bind yu weex yu nekk ca biiram weex baangi na ci digg bi mu am ay binb y nuul ab yu bula ñoo ngi def ab bindikaay ci biir weex bi bur firndeelu nekk ci biir kees googa.

Ay nit yu nekk ci ab neegi dox ci wàllu doxalu mu réew me, ca kaw teb-teppa amnañ ab rita buñ fa firi mu ham ay kuloor. Amna xonku, weex, bula, weex ak wert, ca ñaari boor ye am na ñaari buntu yu ko sekk ci peggami.

Ab yoon bu nekk di defar pur njàppa ndal dembek dikki bi am na ay waruwaay yu nekk di defar yoon woowa ak ay nit yu ba nekk waruwaayi am na bu bula bu am ay pono yu bori ca gannaaw am na ay waay yu nekk di dox ci pegg bi am na ko ca sol mbubu bu verte ak tubey bu weex.

Ab neeg bu mak buñu defaree suuf bu am ay palanteer yu bari ca yann ca palanteer yi am na yuñu wekk ay yeere di ko weera liy nekk na neeg boo xamanti nie nu bari mun fay dëkk.

Ab mbuus bu nette buñu tëg def lekka birr ga si kaw mbuus ma am na ab weex bu fa nekka buñu wërale xonko ca kawam mu am ñuul ci peggi bi suuf ca biir weex ba am na ay binda yu bulu yuñ fa def binda ba nga nekka juróom ñeeti binda bu bulu ba mu am weex si suuf.

Ab gañ cax buñu saxal ci ab mbalkamu weex mu ndaw gañcax nga xop yang rëy tavert moo nga am ab tontuur yu ca nekk yu xonk xam ab cat bu nette bu nekk ci digg tontour ba.

ab janxa bu jigeen taxaw ci digg bi ñaari góur siqu ko janxa ba mu nga sol ab robbu bu bula tie ab këyit ak ab gan cax ca baneen loxo ba boo nga am ab takkaay bumu tekk ca bopp ba di reetaan genn góor ganga tie ab këyit sol ab xaftaan keneen kaanga taxaw ca werga sol tubey bu duum taaw

Ab xammekaay buñu te wërale am ay bind yu weex cbiiran ca biir wërale bamu nga am ab fas bu weex bu fa nekk liim ngi nekk luy wena di wax ci wàllu nguur.

Ñaari negg yuñ tabax mu deendo benn bi tabax neen ko bamu pare mo nga am ñaari perong ca perong ba amna ay weñ weex yuñ fa des ca baneen wegga tabax bu fa nekk bubu egga gul moo nga am ñaari buntu ak ñetti palanteer.

Ab bëra bu noppale kokaay ñu difa jaay ay lekk ak ay naan ab taabul bu guddu ñu lalfa ay morso yu weex am ab rëdd ca digg ba bu doom taal ni nga teg ay kopp ci digg taabul bi mu rangale nga am ay toogluy ñyul yuy rangale ca pegg ba.

Ab guttu gu weex bu ñyu dëppee kubeer bo bula ca guttu ga am na ab ndox bu nekk ci biir bu weex ca kaw gutu ga ñu ba taf ab këyit bu am kaw weex ci suuf bula ñyung nga fa depp ab mbindem na saraan bindi moomamu ngay wax si luneka ci biir guttu ga ak nuñj koy jëfandeko am ay kontuyu nekk.

Ab xamikaay bu wrale cabbitiy wërale ba mu nga am ab kulooru ñiy xam sëp ñu bind fa ab mbindam nasaraan bu weex cëbir wërale ba mu nga am ab loxo bu tie ab lekket ta yaramu leket wax ñu nga fa bind ñett mbindam nasaraan yoo dend te suuf ka mu nga am ab lafit woo weex xam ay bind yuñu.

Waxa mbaane bu took am karaw gu u solbug u ñu ñu dugalal koloweex ca dokx ga am kutie ab weñ di wàññ karaom ci bennu wàll bopp pe weñ nga ngay sampee ca boori jeba.

Ab jànxa bu lettu lettu cxosaan dajala karaw ga ca digg bopaba bax laxas ko dal di ko leem mu wàcc mu ajaat cet ba ca kaw karawga nga ñuul cuok monga ga takk ab long loŋg ca nopp bax mu solu ab ngacc.

Ab xamekaay bu wërale xam ay rëdd rëdd ca suuf rëdd bu nekk ak looru boppam mu nga xam wert kloor bu bula bu xonko ak buñu ca kaw mu fa am orang wert ak bu la ñu def ab mbindam nosoran ca degg ba.

Ab kaane bu dijj buñ sotti ci kaw palaat bu weex yenn ca kaane ya nga àndak seeni bant yenn a yenn bant ya nga taxxale ko ak moom am na kaanu yu nete ak kaane yu wert yenn ca kanneya penn boorbanga nete baneen boorbanga wert.

Ab lekk buñu togg bamu ñoor, sotti ko ci bool, moo nga am pomputer, sople, ak salaat sa digg boll, ñu daggat daggate mbur bi samp ko ci pegg, ci keme ju bool bi.

Ab neek bi ñuy tabax te yey gëgul ño nga fa def ay weñ yuñu taxawal mu wërale amna ay kër yu dend ca gannaaw yu teklànde ab ay jali suuf ci pegg yi.

Ab mbeddu bu ay waruwaay di dem yi di depu mu am waruwaay u weex épp ay nit jegannaaw am bu nu topp ci kawoom ak baneen bu xonk bu rëy toppaat ci kaw bu muul ba mu am ay tu tank yu taxaw ca bedga jogee ci seen palaasusakokaayu xamxam ñu sol ay rob b yu bu la def ay kaala yu weex.

Ab góor bu toog ci palaasu daanekaay doolem goór ga mu nga sol ab mbumu weex am ay rëdde yu xonxo làkko ab buum bu werta mu nga took dendoog ab toog bu nuul ak kala bu werte sa ganawam di langee.

Ab yeebaane buñu def ci ab yoon yi wanne ba num ko def ci ab weñ taxawal ko ci mbedd moo nga am ay bindu na saraan jane bindu yu cakaw afa nete yu jo topp weex yu jo topp nete yeneen yita des yepp weex.

Ab neeg bu rëy, minuy tawax te yegga kol, mu am perong ni samp ay weñ ca pegg ba mu taawu negg, am ab nit bu taxaw ca perong ba, sol mbu mu nete, tubee gu nu.

Ab lekke bu jogee ci gancax buñu baye ci birr rew mi nekk na lu baax ti yaram te day mayekàttan du lekk googa monga xonku am ay doomu sew ca biiram ngin ko xar ubiko .

Ab yéebaane buñu bind ci ab xanx buñu daggee ci garab lonk ko ci banxaas buñu jël xaj ko ci mbedd ñoo ngo bind ab mbindam na saraan ca xanx guy lange jël ab weñ rofko ci xanx gi aj ko ci banxaas bi.

Ay tuu-tamk yi góor ak yu jigeen toog ca biir neek buñuy sàkkoo xam xam bu nasaraan ñenn ca ñoom ña nga sol ay robb yu bula baxa am ko ca sol ab rob b bu bula bu ñu am lu weex ca doxo ga am ko nekk ca ganaaw sol ab mbug muñuu.

Ab mëssilu leggéeyukaay bu loxo lii dafa nekk loo xamantanee na yombal sa liggéey te jàppandal ko u gaawal ko moo nga am bula ca tiyekaay ba ak lu null mu àn bi mu jàkkanam ak ab weñ.

ab waxambaane bu taxaw ci ab palas bu naat am njax mu am ab sanke bu ko fëree gennaw monga sol ab mbubu xonxu am ay rade cah daneba weex xonx weex bu la weex ak wert munga sol ab tubeye bu njuol bula am ab konte cahpoch ba

Ab këytu xibaar bu am ñett góor cekaw mu am ab takk der gu ne ca pegg ba ca ñett góore am ab rëdd bu xong ci suuf ca pe rëdd bu xonx ba mu nga an ab mbind mu weex bu cane am góor gu nekk ci suuf gu sol ab xaftaan bu duum taaw.

Peeru dall bu am gaweekaay ci nyaari weti dall ba mu nga am kolooru doomu taal nyu ñyaw ci woñ bu weex ci kanam ak ci peggi bi yi dall lu nekka na yor xamante ni dafa dëgër te ninnyi denj koi yi tewo.

Ab keytu xibaar bu am nenti góor ca kaw kenn ca ñoo moo nga sol ab xaftaan bu weex ekkati ñaari baarannan bi reey ca kaw ca suuf ma nga am ab lot bu konx am binbi weex ci biir mu am ab góor bu nekk ci suufaon solmbuk mu bula jiital ci bu weex ci biir takk ab kool bu net.

Jigeen di nekk darabu ab pañe moo ngi yore ay wëñu saako ak ay bante xaram xaram ca benn loxa ba mun ko tie ab weñ di ko luxate weñ wi ci biir r mën koy rabu mu dëger.

nit ñu bari rang taxoo ci seeni kaw basaŋg di jule ci kaw mben demi mu nga am ñett xalayu toog ca kanam julle kaaya tàllal seeni tank ëpp doolegi ci goo ñu yépp ñu nga sol ay mbaaxana ci seeni bopp

Ab gañcax gu ñu ji màgge ba boot doom che doomya mu nge am yu am karaw yeneenya karaw ya bory wut mu nge am ay garab yu ndaw yu neke che ron.

Ab jànxa bu taaru lool rafet ñu sol ab rob b bu kong nu tafal ko ay ber yu weex. Te menia nga takk ab takkaay bu weex te la xobax gëmu bëryedi xoxu ci suuf nga dendoo ab rideo bu bula. Ak doomtaal am ay rudërë du doomtaale jege ci kowacc ci suuf.

Ab neegu jaamu kay yàll, bañu tabax bamu yegg, mu am ñu toog cërukq ba, nekk pañum ko def kuloor bu sokola, ak weex, palanteere ak bunt ba mu nga bula, mu nga xan ay bant yunu taxawal ci teg buntu ba, yu def ko mu nete.

ay waruwaay yu nekk ci kaw yoon di dem yenéeni di dopp mnga am ngaruwaay bu nete am ay rëddu wert topp ci kaw waruwaay bu mag te bula am ay biddi yu weex.

Ab palaas su fiixlukaay, waxtaane kaay, ak lekkee kaay, moo nga am ab taabal buñu tekk ay kaas, mu am ay toog yu nete yu am njegenaay, ak ay gancax yunu daf ci rokk bakkur naatal palaas ba.

ab mbedd bu ab waruwaay di gennee waruwaay wa mu nga weex xam gi nu ca kanam nga am ab jigeen ju taxaw ca peggba sol ab mbub mu bula baxa ab malaan mu def ay klór yu bare tàkk ab mësoor bu xonx nga xan ay garab yu naat yu nekk ci ginnaaw moto ba

Ab gancax gu naat refet taaru lool am ay xob yu werte ak rëde yu nete ci biir xob ya gancax googa moo nga an ay tuun toor yuñe nyexam suppu am xonku cha diggi ba.

Ab jaaru laxa bu nete buñu tekk ci ab malaanu weex muñu tàkk jaaru bi nekk na loo xamanta ni jigeen ñi deen key jëppandiko di yokk seen taaru sanse te lii dafa nekk loo xamanta ni ñeneen ñi deneen key jël d ay di ko jën ci jabay buru yopp seeni kom kom.

Ay deru tank nakk yunu defar bamu ba takk ko ci ay mbuur di ko jaay benn bu nekk mu ngay jar juróom fukk ak juróom ci xaalis ca wet kamu nga am ay xop yunu buuse tek komom tami di ko jaay.

juróom ñaari gutti diiw yuñu taxawal rangale ko di ko jaay gutu yanga fees tepp ak diw ca kaw gut ya ñum fa taf ab këyt nent ñanga an ab këyt bu nete yu wërale ko ak rud bu xongko def ci ay doom ak kudd gu def diw len gu sottee ko.

Ab jànxa bu taaru lool sol ab robb bu rafet di diree kucci suuf robb ba nga ham ay taf yu weex sa wetga mu am benna taf bunu def sa ween moo nga takk ab takkaay bu weex ca loxoya ak ca dox xam ga.

Ay meññeef yu jogee ci garab meñeef yanga nete càmbaroo ci ab branxas doon ay doom yu bari te ñor lii nekk na loo xamanta ni dana yokk nataange ci suñu askan da ndax te dana yombal lekk be ba du seer.

Ab góor gu xees karaw gu ñyuul yeeni soq mu tàlal ab benn baaraanu jaxañiy kaayam ca sikki nëmb ñun ko def ci ab këyit gu weex këyit ga ja kaw mu nga am ab rëddibu sokola bu fa nekk ñu def ci ab bind bu weex ño nga am ab gutu ca wetu góorga.

Ay takk der yu nekk ci ab palaas bu naat ñax ma wert ñenn ca ñoo ñoo ngi dox ñeneen ñañu ngi taxaw 1 palaas kepp seeni tànk sol ay tubay yu wert ak mbug bu werd tubay yang ham ab rëdd bu xong tëppooj ba wàcc ba seen doojoor ñoo nga làkkoo ab morsa bu xong.

Ab gut gu nette gu ñu tee ci loxo num ko dëppee kubeer bu nete gutu gamu nga am ab mbuus muñu taf ca kaoon deffa ay njëmbat ak ab bindam faransaiis luy wax kilu nekk te biir gut googo.

Ab bakaasu jàngookaayu nasaraan buñyu tekk mu am ab reudu bu neteh ca kaw am bindi mu neteh bu korono mu amm ab bindi bu bula fa nekk ca kaw ba ci digg bi moo ngi weex xam ay bindu nasaraan ci suuf mi nga neteh amm ab weert.

ab mbedd mu am ay nit yu toog ca bunt baas nitt ni am nañu weex am nañu nuul nunfa teg ay toog am na ab gañ cax gu nekk ci peggu yoon we am na ay woor waa yu nekk ca gannaaw am na ci bo ñuul mu am ab rëdd bu weex ca burri bunt ba.

Ab gutt gu weex gu am gu ber gu wert am lu weex ca kat la guttu gang xam ab këyit bunu taf ca kawam këyt gang xam weex ak wert no nga xam ay bindi nasaraan biy wax ci wàlla lu nekk ce biir guttugu.

N'aari tutang ki yuy taxaw ci ab peran sol seen yiréeb janmukaayu na saran kenn ka góor la keneen ke de jekeen nu nga takk ab morsa bu sokala recen dokx sol ab mbuk mu nete gór ganga sol ab tubey ju sokalaa jigeen ju sol ab sipp bu sokala.

Ab tuutànk bu took ca neebu jàngookaayu xam xam moo nga annumu tee di ko foe tuutànk bu góor lamu nga sol ab mbug mu ñeexam sëp am ni mu ca dox ga ñoo nga tekk ay defeekaay du juure ca kaw taabal ja.

Ab mëssinu loxo bu nette am nu ñu cëtyee kaayba ak lu ñu ca kanam li nekkna lo xabantaniyi dana dimbale nitt lëggéey mu kaaw tudtu ci yaggb.

ay marakiis yu góor yu weex benn bamu nga am ab tilim cax boori tëstënb beneen ba am ab pax ca boori testenb marakiis ci nekk naloo xamantanee dafa neexu doxe te gu bari den koy sol di wan saeni askan la mooy seeni curtur.

Ak kees gu nete, am ay bind nasaraan ci kawom, moo nga an ab rëdd bu bulak, ak wet gu weex ca pek b, digenn dila ak weex ga ën na ab bind bu xong ak guggula, buñ butërël.

keytu xibaar bu am neenti góor, ci kaw ñeteelu góor bi, ab takkader lam nga sol ab mu sol mbubu bu weex am lu ñuul ca mbaggeya. Mu nga am ab rët bu xono ne ci digge, bi def ci ab mbinde mu weex. Am na ñaari góor yu nekk ci suus dendoo ak mbinn mu xonu.

Lu ab gut gu weaf gu am kube gu ñu ni def ci ay xor ak ay lu pallu bu ci kaw gut gu nango taf ab këyit ci kaw but gu ni binn fu mbindam nasaraan nu ak yu nete muy wax ci wàllulu nekk ci birgutt.

Ay waxambaané yu nekk ci buntu tefesga di daan seen doole. Am na ay gaal yu teer si si buntu bi, épp ay ndaw yu jogee ci seen palaasu sakkoo kaayu xamxam, sol ay robbu yu bula, taxaw ci biir gaal ga, am ab waxambaane bu enu, ab goor ci mbaggam di ko jaalal ci ndox mi.

Ab jigeen du sol gram bubu am orange ak weex ni def ko ay rëdd-rëdd jàdd ekoacc ekuàcc mu nga kaalawoo ab mu soor gu orange gàddo ak saa gu orange bu am weñ mo nga tàkk ab longlong ab ab takkaay ci baraan diggam.

ay ndaw yu taxaw ci seenu néegu berb fàkkokaayu xamxam amna ko taxaw ci kanam been góor ak benn jikeen soldat luy ñoo lyu gudd benn tubey ak benn mbub jigéen mi taxaw ci suuf mingi sol ab ropp weex ak ay tube yu bula.